Daddaloho yaa mittu manchi eo afirara yee assanno assooteeti. mittu baayiichinni haare wole baayiicho qayyare masse hasirino eo afire hiranno woy loosanno loosooti yaate.

Odoo. Odoo yaa mittu manchi woyi mitte gaamo wole gaamora woyi mittu manchi wolu manchira macciishshinohanna afinoha qole hakkuyira sayisate. Woyi hakkuyira egensiisate.

Maxaafa yaa woraqataho borreessinoonni borro ikkite duucha borro gamba assine mittowa borreessineenna hatti borreessinoonni borro mittoricho kultannote, mittoricho xawissannote.

Mininna dubbu saada, mininna dubbu saada maganu kalaqama ikkite dubbu saada dubboho heedhanno, mini saada mine heedhanno. Lamenta badannoseri mine hee'ratenna gobba hee'rate mannu ledo umo tugge hee'rate.

Odoo odoo yineemohu umo afinohu lainoricho woyi buuxinoricho afinokkihura la"anohura woyi buuxa hasiisino manichira odeesate woyi kulate kulannohu kayinni umo afino richo woyi Lainorichooti

Superimarketete mirte superimarketete mirteeti yineemoti jawa dikooti yaa dandineemo jawaricho afi'neemote qarru nookiha egennaamu loossinote duucha woyite horo calla uyitannonkete qarru duucha woyiite dibatiranno dikkooti

maxaafa, maxaafaho yineemmohu borro gamba assine hatti borro mitte sokko sayissannota woy mitte dagara ayimmase kulittannota woyi mittu manchita borreessine gamba assinoonita maxaaffate

Seesaho yineemmorichi manchu kalaqami horonsirannoricho ikke mitu dana qayyadhate woyi mittowa harate biifanno garinni woy seesaho yaa wolu garinni biinfilleho yaate.

Elekitirionokisete yinnewmmoti shibbatenni loonsonirichoti shibbanna shibba gamba assine babbaxino garinni egennamu horonsidhino loosino hayyoti, mite dagara duucha horo aano ,caabbicho babbaxitino horo aara dandaano.

Daganna maate, dagate yineemmoti maatetewiinni kiiro sa'anno lamunku mannu gambooshsheeti. dagate yineemmoti duuchu manni gamba yinowaati. maatete yineemmo woyiite mittu mini woyi mittu godowi gamba yino mannaati yaate.

Maashinubba maashinubba duuchu daniti no borrote maashinubbano no mine horonsi'nanni maashinubba no maashinubba loonsoonnihu kalaqamise umisenni mannu hororanna mannu horoonsirara yineeti duucha horo noose

Hodhishsha mitte basenni mitte base harate hodhishsha yaa duuchu dani hodhishshi heera dandaanno kalaqamu hodhishshi mannu ooseyori heera dandaanno hodha kayinni mitte basenni mitte base harate

Maxaaffate yineemmoti woraqattu aanna borro ganba assine boreessinooniha ikana hatti borrono ilamate soko sayisannota ikitanno

Hara, harate yinneemmorichi mitu bayichinni wole bayicho milisate ,daa"attate yinneemmorichi anfoommokkiricho haaro ikkinonkericho marre la"ate, daramate yinneemmo woyte mitu qarrinni mite daga wole bayicho hadhe heerate

Afanitino gashaanonna annuwa gashaano afanitino gashaano yaa loosino loosinni kainohunni ka'neeniti afanitino gashaano yinanni egennonisanni loosinore hakkoye la'nanni daa'antanni insa qaaniganni daafira afanitino gashaanoti yinanni

Minenna gallanni mine minehona gallanni mini mereero shiimu badooshi calla no, mineho yinneemohu mine haqquni woy kinchuni minooni mine callaho, gallanni mine yinanihu manchu hakku minoonni minira mine gallannoha ikiro gallanni mine yinnani

Looso, loosu duuchu dannihu no, mangistete loosino no, manchu umisi loosire galinohu no, irshu loosi no, konne looso loonsanni woyte kayinni eo afirateti, techo loonsoniha techo afi'nannihu no, techo loonsonniha aganu giddo adhinanni loosi no, duuchu danni loosi no

Bununna sagalete mine, bunu mineeti yinannihu waarote iibbewo ofolline angannihu agattote, sagalete yinanniti kayiinni ofolline biifino darga gamba yine intannite

Owaante, owaatette yaa mitte dagara woyi mittu dagoomira wolu dagoomi woy mittu manchi wolu manchira aanorichooti woy wole doogonni kaa'lotte yaa dandiinanni.

odoo yaa mittu manchi macciishshinoricho woyi lainoricho wolu manchira qole odeessate woyi macciishshino sokka wolu manchira qole sayiisate yaate.

Hara, hara yaa wolu garinni milisate, mitu bayichini wole bayicho marre leellate ,daa"atta yaa haaroricho ikkenna hakkoe marre dhaggeefatate, darama yaa mitu qarrinni mitu bayichinni wolewa harate

afantino gashshaanonna annuwa afantino gashshaano yinanniri duuchare gobbate gashshe noo mannira danchare loossuro hakkuri afantino gashshaanooti yinanni annuwaho yinanniniri jajjabba annuwaati hakkuri safarete qooxeessaho jawa anna baala annuwate yinanni.

Owaante, owaante yaa owaate dagate mangisite aa dandiitanno, owaantete yineemmorichi afi'nanni eo nookkiha daga afidhanno gede mangisite uytanno owaanteeti.

Egesiisha, egesiishu duuchu danihu no egesiisha egesiisanohu shiimu mani afinoricho jawu manni afanno gede woy harachu manni afanno gede hatee shiimu woy mittu woy lamu manchi afinore baalunku manchira iilishatte woy kulate.

Biifisa biifisate yineemmo woyite duuchu dani biifisa heedhanno manchu manchono biifisanno manchu wole kalaqama mine woyi haqqichu iima siile kayise hattee siile biifisa dandaanno

Odoo, odoote yineemmoti afuunni cooyii'ne odeessinanniricho ikkanna mittu manchi balaxe lainore woyi afinore maccishinore afinokkihura lainokkihura macciishshinokkihura macciishshiishanno hayyooti. doogooti.

Giwirinna, giwirinaho yinneemmohu loosidhe galitino dagara loosidhe gallittano gara woyi haaro loosidhano duduwo loosidhanno garaati yaate

Elekitirionkise, elekitirionkise yinneemmorichi shibba gamba assine loonsonirichoti ,elekitirionkisete wolqa aanorichi woyi elemitirionkise waayinni loonsanni mannaho kayinni lowo horo uyittani

Babbaxinno dani uduunicho, babbaxinno dani uduunichi heera dandaano mitte doogonni danunni babbaxa dandaano, wole doogonni geeshunni babbaxa dandaano ,aano horonni babbaxinno danni uduunichi heera dandaano.

Sumuda, sumudaho yineemoti mitte dagara woy mitte kalqete ikko mayiimansa leelishshanno woy xawishaati. Sumudaho yineemorich mitte daga sumuu yitte wodhitinnorichooti. umonsa woyi mayiimansa xawisanoho.

Muronna laalo, laalo muroyiwi afi'nanni laalo hoogguro muro marro higge hee'ra didandiitanno, laminku ku"u ko'ira irkiraano ikke hee'rannoreeti yaate.

Baattote ofollanna dhagge, baattote ofolla yianni woyte baattote duuchu dani ofolla noose xeichu noose, gotiimu noose dhagese yineemmo woyte baattote giddonni fulannori kalaqote garinni dhaggete.

Godo'le godo'le yineemoti lame gaamo ti'i te'e gaamo ledo asitano heewoti, godo'lete yineemo woyte godo'lete gido qeelana qeelama no afirana hooga no

Odoo, odoo yaa mittoricho manchu balaxe afinohu afinokkihura odeessanno garaati woyi kulanno garaati. lainore woyi afinore marro qole wolu mannira kulate yaate.

Muziiqa, muziiqa yinneemmohu mitu manni giddosini huuro fushshe woyi ikko egennammu loossino masaara woyi siwilla gamba assine gangane huuro kalanqiro hate muziiqaho yinnanni, muziiqu giddo duucha sokka no

egenshiishsha egenshiishshsaho yineemmorichi mitte sokko woraqatu aana borreessine hattee sokko daga baalate leellannowa massine hakkuyi mitturichi aana ganneenna hakkoyi lae buuxanno garaati woyi hakkuyinni sayinsanni doogooti.

Hara hara yaa mittu batichinni wole bayicho qayyadhate woyi millisate. Daa'atate yaa mittoricho anfoyikkiricho marre bokkeessate woyi la'ate . Daramate yineemmorichi mittu qarrinni mittu bayichinni ha'ne wole bayicho heerate

Rosoho yineemmohu mittu bayicho woyi mitte kifilera rosiisaanchunna rosaano ofolte rosaano rosiisaanchuwiinni egenno adhitanno hayyo isi rosu umisinni mitte uurrinshaati.

Umu dananchooti yineemmorichi kalaqamunni Kaaliiqi manchu beettira umu iima worinoricho kolishshorichooti, manchuyiita umu giddo duuchuri heeranno umo umu kolishshu kalaqamanno, macarrashisi waajjoho.

Bunu minenna sagalete mine, bunu minenna sagalete mine yinannihu mitto mine ikkara dandaanno, kayiinni taru noosi sagale inte ka'nihu gedensaanniti buna angannihu, buna agate sagale ita hasiissanno.

Sumuda, sumudu mite dagatta mayimmase ,sumuda daga baxe sumuxittano kalaqama sumuxa dandiittano haaro loosse uminsanni baxe kuni sumuda ikkonke yite sumude wodha dandiittano

Minenna gallanni mine ,minna gallanni mine yineemo woyite shiimu badooshi calla no.galanni mineeti yineemohu minu aanna woyi minu giddo mannu e'e galirooti, mineho yineemohu mine gido manu nookiha mineho yinne bada dandiineemo.

Giwirina giwirinnaho yineemorichi woy yineemohu mite dagara loosinanni gara rosiisanoho, woy loosinanni dana kulanoho, giwirinnaho yineemohu mite dagara Latisha abanoho

Hara, darattonna darama, hara yinneemmo woyte qayadha woyi soorirate ,daa"attate yinneemmo woyite haaroricho hakkoe marre la"ate ,darama yinneemmo woyte mite baseni wole base harate

Faashine, faashinete yinneemmori yannate haaro ikke daayinorichoti, haaro ikke daaye manna baxisenna mannu hidhe horonsirannorichoti woyi yannate diru soorrora daayinoricho faashinete woyi haarorichoti yinnanni

Maxaaffa, maxaaffate yaa woraqatu aana borro boreessine fidalla ganba assine hatti borreesinooni fidalla mitte sokka sayiisanota woy mittu manchira, woy mitte dagara horo woyi sokko uyiitanota ganba assinoonita maxaaffate yineemmo.

Mini uduune yinneemmohu mine horonsi'nanni. uduuneti lawishshaho mixasho, midaancho, bacicho, waa anganni wanca, sagale intanni zayine kuriu kawanori mine horonsi'nanni gobbara difushinannireti, gobbarano fushsha dandiinanni

Koatette yineemorichi manchu lekatte wodhe haranorichoti yaate, koatte duuchurichinni loosa dandiinanni, gogunni loosa dandiinanni mittu fabiriku umisi ikoyoore kalaqe loosa dandaano.

Kalaqonna qoxxeessa ,kalaqo nookkiha qoxxeesu heera didandaano, qoxxeesu nookkiha kalaqu heera didandaano ,kalaqonna qoxxeessaho yinneemmohu ku'u koira irkiraanchoho yinne

muronna laalo muronna laalote hanafo woyi kaimise mittoho laalo muro nookkiha diheedhanno muro kayinni laalo hoogguro noota agurranna hakkinni aanchite heera didandiitanno.

Mininna biirote uduunicho, mini. uduunichono biirote uduunichono uduunichoho ikke heerenanni lamenka baddanosirichi uyittano horo callate, biirote horonsi'nanni garinna mine horonsi'nanni baxxino daafira

Mininna dubbu saada. Mininna dubbu saada yuneemmori mine heedhaareeti. Dubbu saada yineemmori kayinni mineho gobbaanni dubbu giddo babbaxxitino haqqete giddo heedhannoreeti mini saadara mannaho horo no dubbu saadara mannaho horo dino.

Booharanni mereersha, bioharanni mereersha yinnannihu mitu manchi yanna saysara seekkinoniwa hakko mare dagate duuchu manni gamba yiinnowa umosi woyi ayiimirosi dasi yaanore la"anowa booharanni mereersha

Babbaxino danni uduunicho, uduunicho babbaxinoho yinnannihu aano horonni bandetinna woyi dannasi la'ne bandeti, geeshshasi la'ne bandetinna hatto haqquni loonsonni uduunichi no, siwilunni loonsoni uduunino no

Sumudaho yineemorichi mitte daga mittu dagoomi baxe wodhino richooti woy mayimma xawisanno richooti konne kayinni loosanna assa danidiinannihu mitte daga sumuu yite baxxurooti

minenna gallanni mine mineho yineemmohu mittoricho loonse calla agurroonnirichooti woyi haqqetenni ginbaatunni loonse agurroonniricho callaati gallanni mine yineemmohu kayiinni hakkunni minira mannu gala hanafiro gallanni mineeti yinanni.

Giwirinna giwirinnaho yineemmo qaali mitte dagata latishshasi egensiisara dandaanno wole doogonni daga loosidhe heedhanno garanna latishshansa hiittoonni biifissannoronna hiittoonni wixxannoronna hiittoonni gamba assitannoro kulanno garaati woyi sokkooti .

Muro murote yineemmoti kalaqamaho kalaqama ikkite manchi beettira lowo horo uyitannote muro hoogguro manchu beetti heere didandaanno muro heedhanno gede kayinni manchu beettino kayinni lowo kaa'lo assanno

Sagale, sagale yinneemmorichi kalaqamaho yinnanirichira baalaho hasiisanorichoti ,sagale duuchu danniti no, burra intanniti ,rainse. intanniti no, duuchu garinni loonsanniti no, sagale loonsanni gari duuchaho giirate loonsanni maabiratete loonsanni

Ama'note yaa mitu manchu dasi yiisire kalaqama ikko Magano ikko isi kuni loosanoe yee amane ishi yee adhinoricho hakkoe ama'ne kuni gatisanoe yee adhiro hatte ama'note yinneemmo

Maashinubba maashinubbate yineemmorichi manchu kalaqamira duucha horo uyitanno lawishaho manchoho loosate ayirrinoricho maashinubbatenni harancho doogonni loosa dandaanno manchoho lowo horo uyitanno

Superimaarikeete jawa dikooti yaano gobboomu deerinni leelitinnote, mirtenno doorantinoti calla heedhanote konni daafira duuchu manni leelanno, e'atenno waaga baatisiisanno.

mininna dubbu saada mini saadaati yineemmoti mine heedhannote dubbu saadaati yineemmoti dubboho heedhannote mini saadanna dubbu saada yine bandoonnihu kayinni manchoho uyitanno horonni bada dandiineemmo manchoho uyitanno gudaatinnino bada dandiineemmo.

Bunu mine yineemmorichi bunaho yineemorichi sagale Ikke heerenni mitte doogonni agattote, sagalete yineemmoti kayiinni mannimankera kaalitannote, duuchu dani sagale heera danidiitanno, sagale duuchu daninni loonsanni

Kalaqote yineemo richi kalaqaminorichooti qooxesaho yineemohu kayinni kalaqu umisinni qooxesu aana heeranno kalaqu qooxesaho irikkidhe heedhanoteet qooxesaho yineemoti mitte basete kalaqoho yineemoti kayinni hakkuyi qooxesira kalaqaminorichooti kaaliqi kalaqeworeet

Boohaarrani mereersha boohaarranni mereersha yinannihu mittu manchi biifino basera la'e ikkeworicho wona ayimirosi giddo giwisannorichi dayinoro hakkoye la'e hattee ayimirosi raga qo'lanno bayichooti biifannoricho loonse worroonni bayichooti

Hijaara, hijaara loosate mittu manchira qajeelishu hasiisanno qajeelisha afirinno manchi shaafa, waa, kincho hatto siminto ganba asse hee'nanniwa woyi minne woy babbaxinore minu aanna mine mi'natte.

Daganna maate, dagate yinneemmohu duuchu manni gamba yiinno mannati yaate, maatete yinneemmohu mitu mini gamba yiinoho ,dagano maateno mannaho lamunku mereero kiirote badooshi calla no

Mininna dubbu saada, minni saadatti yineemotti manchu kalaqamira horo uyitanoreeti, dubbu saadanno horo uyitanotta ikkitte heedhenni babaxinno wolu garinni uyittanno, qaxittu woyi leelitinno doogonni ikkiki maaxanshotte doogonitti dubbu saada manaho horo uyiitanohu.

Politika politihaho yinemmorichi mittu manchu kalaqami calla assannore ikke mitte daga woy mittu manchi mitturichi ledo woy mitte daga ledo mittu manchi ledo karakkarantanno heewoori woy assitanno assooteeti.

Amma'note yaa mittu manchi mitto kalaqama haqqa ikko kincho ikko babbaxeyo gari waa ikko assannoenna wonshannoe yee amma'niro amma'note

Tuqu xaadoosheeti yineemmohu duuchu manni ku'u ku'uyira sokko sayisanno doogooti sokko sayisanno doogo tuqu xaadooshi woyi duuchu heera dandaanno lawishaho fasibuuke telegiraame gogile duuchu daninni horoonsira dandiineemmoreeti

Hayyonn bude, hayyote yinneemmorichi mitu manchi hayyo egennosi woyi giddo surresira nooricho saysano doogoti woyi hatte ku'lanno gara budeho yine woshshinanni, mite dagara woyi daga gamba yite assidhinoreeti

Muronna laalo murote yineemmoti laalo uyitannote laalo muroyiwiinni afi'neemmo muronna laalo mimmitoho irkiraanote yaate muro hooggiro laalo doafi'neemmo muronna laalo manchu beettira lowo kaa'lo uyitanno

Babbaxino danni uduunicho, babbaxino danni uduunichi heera dandaano, uduunichoho yinneemmohu loosoho horonsi'neemmo uduunichi heera dandaano, siwila lawinorichi mine horonsi'nanniri heera dandaano uddi'nanni danni uduunicho nafa uduunichoho yinneemmo, duuchu danni uduunichi no

Supermarkeetete mirite supermarkeetete miriteet yineemorichi manchu beerira lowo horo aannorichoot egenanaammu buuxe biifisse bushaahanna seyannoha affe fushitino daafira mannaho lowo qarra diabbano mannaho horo aano hakii afi'neemorichi

Daganna maate dagate yineemmoti mannu wiyi duuchu manni gambooshsheeti maatete yineemmoti mitte maate woyi mitte ilama mittu godowi gamba yiino manna maatete yinanni.

Daddallo ,daddalloho yineemmohu mitu manchi eo afirara yee mitu bayichinni haare ikkeyoricho saysanoho loosoho yaate ,mite eo afirate woyi mite kaa'lo afirate heeshsho woyyeesate

Hayyote yineemmorichi mitte mannu gamba yiinowa ikkeyooricho woye giddosi noo egenno woyi mittoricho giddosi nooricho wolu mannira sayeesannorichooti budeho yineemmorichi kayeenni mitte daga ayiimmansa woyi ikkeyooricho leellishshara wodhitino widhooti

Maxaaffa, maxaaffate yinneemmohu worqattaho biiretenni borreessinoniricho ikke koye borrote gambooshe ikke manchu kalaqamira mite horo aanoho woyi giddosi egenno amadinorichooti

Mininna gobba saada, mininna gobba. saada yineemmori mine heedhanote, dubbu saadati yinneemmoti dubboho heedhanote, mini saada manchi kalaqamira lowo horo uyittanno, dubbu saadano uyittano uyiturono mini saada mine heedheni uyittano.

Odoo odoo afuunni coyii'ne sayiinsannita ikkitanna mittu manchi lainoricho, afinoricho, buuxinnoricho, lainokkihura, afinokkihura, buuxinokkihura afuunni cooyire sayiisanno hayyooti, doogoti yaate.

Biifisa yinneemmo woyte manchu mancho biifisa dandaano, manchu wole kalqama biifisa dando, manchu heerano darga biifisa dandaano, biifisa yinneemmorichi woyte biifisa woyi baxisanowa qollate yaate

Supermaarikeetete mirtte, supermarkeetete mirtte manchu kalaqamira lowo horo uyiitanno. supermarikeetete mirtte babbaxinno daninni egeennaamu buuxe fushitinota ikkitinno daafira mannaho lowo horo uyiitanno.

Rosoho yinneemmorichi rosiisanchuna rosaano gamba yte rosiisanchu rosaanote egenno aano doogoti ,rosu umisinni mite uurrinshati

bunu minenna sagalete mine bunu minenna sagalete mine yine bandoommohu bunu agatto ikkino daafira ikkara dandaanno sagale yineemmoti inteemmote mannimmankera uyitanno horonni bada dandiinanni

Muronna laalo, laalo murowinni afi'neemmo ,muro hoogguro laalo afira didandiinanni, laalono murono mimmittoho irkiraanote, laalo hoogguro murono marro higge heera didandiittanno.

Biifisa, biifisa yinneemmorichi miturichi iima qalame buure woyi kuula buure dannasi qayarate woyi giwisanoha baxisanohu widira qolate yaate

Fashine faashinete yineemmoti yannate daayiinoreeti. qoleno yannate sae harannoreeti. woyi diru soorrora woyi ikkitewo soorro dagganno woyiite haaroo ikke daannoricho hakoye fashinete yinnanni. faashinete yaa wolu garinni haaroorichooti.

amma'no amma'note yineemmowoyite magano kalaqaancho ammnate assannoe yine ammane iso baalunkurira hexxate assannota ammane adhate woyi ammanate yaa isira irkirate.

Seensille, seessileho yineemmorichi mitturichira kuula buure biifinseemmo gara seensile manchu umosi biifise seesisa dandaanno wole kalaqamano woy galannowa hee'rannowa biifiisa dandaanno.

Seensileho yinneemmo woyte duuchu danni seensili no, lawishshaho ani baxeemmo baxilanchora duuchu danni seensile loosa dandiinanni, umu seensile, udidhano seensile, duuchu danni seensile seeaisa dandiinanni konneno seensileho yinnanni

Adawu agaraano, adawu agaraano yineemoti dagatte gidoonni fille haa'nonnitta ikkite dagate gidoyi fille haa'ne ka'neenna mangiste qajeelisha uyiite abbitinno manna ikkite manna miicanoricho, mannaho qarra abbanoricho la'e taashitanno dagaati woy manaati.

Seensile, seensileho yinneemmorichi mitto kalaqama woyi mittoricho woyi manchu umosi biifisate woyi seesisate seensileho yinneemmohu duuchu dannihu noo udi'ne seensani, buudhine seensanni woyi seesisa dandiinanni

Daganna maate,, daga yaa duuchu manni gamba yee mittowa nooho, maatete yineemmoti mittu mini woy mittu anninna mittu ama Oosooti yaate, lamunkura dagatenna mannu kiirote badooshshi calla no.

Seensile, seensilleho yaa mittu manchi baxe assannoreeti, seensile yinannire horonsirannohu duucha woyte duucha yannara manchu kalaqama callaati, manchu kalaqami umosino biifisanno wolerichono biifise dandaanno.

Mininna dubbu saada, mini saadaati yineemmori, gereewo, me'e, lalo kuriuu lawannori mini saadaati. dubbu saadaati yineemmori ambooma, yeedaala kuriuuti.

muronna laalo muro laalo uyitanno laalo muro nookkiha heera didandiitanno muro laalo laala hoogguro isehu jeefoseno hakko ikke gatanno muro laalo uyituro mannahono horo noose.

Hodhishsha. Hodhishshaho yineemmo woyite mitte basenni wole base harate. Hodhishshu lamu danihu no. Kalamu hodhishshinna Mannu loosino hodhishshi no. Kalaqamu hodhishshi farado harre lawanno. Mannu loosinohu kaameela lawanno.

Kalaqonna qooxeessa kalaqote yineemmoti qooxeessaho irkkiraanchoho. qooxeessaho yineemmoti kalaqote irkkiraanchoho lamunku ku'u kuiira irkire heeranno. ku'u hoogiro ku'u heera didandaanno. qooxeessu hoogiro kalaqo diheedhanno. kalqo hooguro qooxeessu heera didandaanno.

Hara, daa"attonna darama, hara yinneemmo woyte mitu bayichinni daraga soorirate ,daa"attate yineemmori mittoricho marre la'ne hakkoe bokkeessate ,datamate yinneemmoti mitu qarrinni mitu bayichinni wole bayicho harate

Daganna maate, daga yinanni woyte duuchumanni gambooshsheeti kiiro maate sa"anno, maate mitte maateeti mittu mini mannaati woy mitto godowaati woy mittee hee'ranno mannaati, shiima mannaati, dagatewiinni kiiro ajanno

Safote latishsha yinnanni qaali daayinohu mangistetewinniti hige dayinno qaaleti kone qaale horonsidhanoti loosidhe gallitinno dagati ,loosidhe gallitino dagara safote latishsha afano gede ku'lano qaaleti

Biifisa biifisate yineemmo wote mittoricho raga bainoricho woyi biinfille bainoricho biddi assate umosi agadhino garinni orderesinni woyi tarisinni worate yaate.

Muro, murote yineemmoti kalaqamu muro heera dandiitanno, yannate giwirinnu woyi egennaammu loossino muro no hattino murote yineennna murote widira kiirantanno. muro manchu kalqamiro lowo horo uuyiitanno. muro nookkiha manchu heere diafanno.

Amma'no amma'no yaa mittu manchi assanno"e konneeircho wonshanno"e yee adhate amma'naahu Manchu haqqa ammana dandaanno waa amma'na dandaanno babbaxxeyoore wonshaa"e ishshi yee adhiha baala ammanote yaa dandaaninanni

Muronna laalo murote yineemmori lqao uuyiitannoreeti. muro nookkiha laalo diheedhanno. laalo muro nookkihano diheedhanno. muro laalo nookkihano diheedhanno.

faashinete yineemmorichi yannate dayiinorichooti lawishshaho kodirira haaroo ikke dayiinoricho hakkoye mannu haariimmate heereenna adhe hakkoye haaro asse horonsiriro hakkoye faashinete yinanni.